I pussi yekhale, ya lolelele, mu rangi imali,i wanga, blue lu, ya lolelele.

Ku saala,i wire iye ka masanyalazi, ku saala kuli mu rangi iya green, ku muzikiti ku muleeyi kwa leya luwande luwande lwa yimbiya, ka mabaati mu rangi imbesemu, ki mitalimbo mu rangi iwanga ,imali, blue lu lufumbi khungakyi.

Lugudo,i motokha yasutile ba bandu bakali, bali mu rangi iye tsinanga tsili blue,i mbesemu, bisaala bili khundulo khwe lugudo imotokha khe birirakho

Babaana bekhale khumbawo, babaana babukule kamakhoono barele khumbawo babaana balolele babaana barele kamakhoono khumurwe babandi khabatsakha barele kumurwe khumbawo babandi bafutale bakhupile kumukongo babandi

Tsikhisi tsya tsyemikhile tsyemikhile khwiloba tsyalolelele, murangi ili imbesemu, tsikhisi indwela ili imukongo yafumbile kumukhinga, ikindi iburangisi, khungaaki khulikho bisaala bikali bili murangi iye green, yabakho kamafumbi khungaaki murangi iya green murangi iwaanga.

Kamabaale, ligali Lili khulwele lyasutile li ligali murangi ilimo bumali lyabamo buwaanga lyabamo bwa nabinzali lyabamo pululu luwande i'dalubu luwande kimisaala kili murangi imaali, imaali nabinzali

Musifwani i'khima yakonele khukusaala yawambile sisaala mukhoono yasutile kumukhoono mungaki, i'khima ya'eza mulukondo muwaanga kamamaali mungaki bimuli bya green biwaanga bimaali byanabinzali mwisina kamamuli kamawaanga kamasaafu kamawaanga

Omundu umukhasi umwana khumunkongo umwana khakona Lilo umukhasi weboyile sitambala she kamamuli bu bunyaasi bwa'green

Babana basoleli basoleli ni bakhana bakwarile uniform uwa pink alikho buwanga babana balala basutile kamakhono mungakyi babandi bali khutsakha bali khutsakha

Tsinzukhi tsingali tsili mu rangi imaali, nabinzali, iwaanga tsili mu box imboofu

Bimuli bya green umusani wamemile ipumba ili mulangi iwanga, imbesemu nabizali, muli i't-shirt ilimo nabizali iwanga imali ingofila ili mulang imbesemu. iwanga imali khafuwa bimuli khafuwa bimuli

Lukhomelo luli mu'rangi iya green iya nabinzali lwamiliiya mukari tsinzu tsingaali tsili murangi imbeseemu, iwaanga sipaande khungaaki bisaala bili bya green imotokha, kumulongooti.

Muli mu rangi, kumutalimbwa kumuwaanga khumurwe kumumaali, umusaani wakwarire i kooti mu rangi iwaanga, likosowa limaali, isaati mukaari ili iya green bumaali, ingofila wabimbile tsimooni